Hayssan xelishin kehippe daro asay hayssan shiqqi uttdosona bagas zoko immidi uttidosona istti ayiba othizzan erretena gidoppe atin siyetebi basintibe sintha bagara.

Hessan xeelishin arba mincce getetiza xuufeti pude bagara beetees. Haray qassekka hayssi keehippe lo7iza keeethay adarashay woykko bete mangistte getetizayssa gidishin hessa mala keeththa ba.

hayssan dumma dumma asati eqqidi beettoson haasati gasseka hay ba woththiza asata diikko ubbatikka xeelli shinke hippe lo7iza asata geedishin haasati gasseka yiicidi uccidoosson otti

Hawsan dumma dummasati hayssa uxedishin hayssi yaywe ggees gido pi hattin chartane fibeeto mina asa nayti gasseka hayssi zin'ana mala maaddiya miisha issinnuu sino ogi dibeete.

hayssan itidayti beetofona hayssan eqqida heedzdzo asatinne oyddu asati beettosona asati gasseka aybis eki rookkona giikko keeththay izitas itira gish ubbatikka eggidos

hayssi xeelashin aafeske felo izayssa giddishin hayseka xeellona hara degefe dendidi asa nayti yiidi hayssa xeello ama hayssi qasseka ayba biidati yiikko hayssi haandinefi arke keet

missafan dumma dumma asati paranjatinne kasseka toppiyaasati asseka guye bakkara gaammo dere asati issi beshi jidi uttu edosana afaranja qasseka ha zaarida ibakko xeelle

Haissi xeelishin ayfessi keehippe loo iza meishafidie anayti kaseka aygasunan giikko ubbakikka uttidisa bolla oto dendoosan istappe kasse guye bagkaraa kita giitaasati ekkidoosama.

hayssan dumma dumma gaammo aawati uttidiinne ekkidi kushe baqishe ka7ishe beettosona issi kasseka issi aadde kas izata salamishe beetto sarotishe beettes ubbatikka qase yaadde xeellosona hara baasse

Hayssan qasseka ubba asati bazoqo immidi bawutti dassoppe haa simmidi issi aasa haasayi a mesha dubbatikka esgoossama haadde qasseka aywa hasaye giikko ubba asati.

Hayssan dumma dumma qommu balisiza miishii biittees haysse qasseka beggikko asa nay makina ka makina maarara laaggonnan ixikko hayssa mala miishe medhetes haysse.

hayssafi bollan dehiza misile nuin be7shi wolqi baynna asatas immanas giigettiza miisha beyo danda7os sigaajja jartanera largonne dumma dumma miishata giigisishe de7oosona

Ha misila nuni be ishi bonke giza heera biittay wodidayssa gaason woredaste dadabeti yidi waazizayssa nuni be ishe doos ha heerapfe nuukanazi laafa laafa walati dooson eefikka koydo bana naagokko.

Hessani xelishini darro gamo dunguza mayidda macca nayiti issipe shiqidi qassika huphe bolla dunguza qachidi betosona.

Hayssan daru qommusati uttidi beettosoan haasati kasseka aayde giikko dumma dummasati haylootos na gikko qoode bolla dunguza geetettize miisha woothidi satikka shiiki utti doo

Haysan dadowassati gistooson hayssatappe qasse daruti aywe gikko maca nayta bidonna adde nayta taywoti qasseka haddi nayta hayssan oti issi mala dunguza molena miisha maydi utti leesona.

Hassan dumma dumma asati shiiqidi beettoosona asati qasseka dubbatikka lo'iza bootha mayo may'ti uttidoosona issoy qasseka giddon deeseyssi ayeba gitidakkon miices.

hayssi xeelli shin dumma dummasati fhigidi hayssan itti doosona dissiniya lissane werg geetitti beessikka anin itara beettas dubbatikka bakuda bolla issi miisha wathidoosona

hayssan dumma dummasati shijidi tidosona hijidi uttidappe guye kasse ubbatikka dumma dumma dere dunguza agoodeya bolla moothidosona hissi adde kasseka dunguza pi ardidi hissi qoapabe.

"Hayssape bollan de7iza misile nuni be7ishin banta qoodhe bolla dumma dumma dungguza wothidi issipe shiiqi hasa7a laametiza asata be7o danda7oos, Issi addeykka guyera dhiskidi dees."

Hayissanni dumma dumma keththati hayissan mala keththa kexxidi haridossonna qasekka hara hara medosata basi shishshosonna hayissanni nam''u xeratti betosona .hemetishshe hessi qasekka xiniqaqi betees.

Hayssan dumma dumma asathi oge baggaara hamoththishe beeththoosona; ha asathikka qassikka aybawu boosona giikko coo giidi issi ogeera biishe beeththosona; hayssan qassika haray beeththidabi cililo keehippe lo7iya cililothi beeththoosona.

Hayiss ayibe gikko issi qasekka issi asati issi bappe Gita asata demmid gulbate bolla muxishin betees .hayiss qase ayibe gikko bonchcho gidi

Hayssa keehippe lo'iza haaththay beettes. Ha haaththa giddon tani coo giidi xeellishin moleykka de'izayssas masatees. Hayssi qasseka mole kanchche gidenna agges baa

Hayssi xelishin kehippe babisiza mishahi masatees . Aybis gikko ayiya kushera barbbarey gigetiza mishan oykada haaththara mec'ishin beetes. Hessappe guye qasekka izappe guye bagara issi tamay exishe beetes.

Dumma dumma asati hayssa hayssan biidii issi issi miishsha ooththosana hayssika qasse aybe gikko hana lo'iya aya uuttadda tuukke eessawus ha na'iya qaseka ha ayiya eesssida tuukke biidii uyyanawu

hayssan xeelishun beettiza issi miisiya dees hayssan kasse kaayidi deygikko ubati oto mi7iza asata giddishin ubbatikka paasi bas gidizayssa medhidi udiloson hayssatappe

hayssan issi hare cidibetes aharey gasseka harey bolla issi meesha asanay caani diyothides aharey gasseka bisgurizikko hayssa mala harey dumma dumma meeshata asati iza bolla wothidi hae

Hayssan kasseka heedzdzu nayti kushera kushera pergetidi eqqidi beettossona hanaytikka kasse keehi palo'iza nayta giidishin feedzdzatikka kasse issi malalo'i aman aydi beettoson.

Tumma dumma asati hayssan uttidi beyttosona aasatikka kasseka ubbati lo'iya may'omayidi heessafe guye qasse hiigidi sipe uttidosona hayssatappe kasseka tobiya hayssa mala ubba asa olkidi uththides

Hayssan dunya domma asati ekidi beetoosana naasati kasseka aye bawutasa na gikoo issi isiyoa barsishe qumayssife siidimishe beettoosona heessafe gu'e kasse dhuyeti emmishe ekkietatta sinthaaa.

Dumma dumma asathi hayssa xeellishen issi qassi kaa7eerappe guye qassse qassikka asa na7ithas heezzu sha7aa immizayssi hayssa ekkanawu ubba asathikka.

Duma duma asati uttida asati haasayiti namu adene macca nayiti utidosona hayisati ayi othona giki utidi issi misha hasayosona..

Hayisan qasika zo,ora issi mishayi xafetidi betes xelishin hayisa redit gida xufe oyikides hayisan besiyaba gidiko ashengulite ayinete mayiza issi mishaka hayisa bollan betees

hayssi xeeli shin qasseka hayfa geetetti diikko hayssi waraqeta bolla issi sinjishay saafeti dibitti histi kaseka waraqita suntha gaadita gierettiza waraqe takidi issi ziurathae

Hayssi seelishin issinnu guutha makina masates amakinay qasseka sunthay ayga geettti dikko taksi geetettes taksi qasseka asa nayta hisisoppe haraso efana woygo issi dereppara dere efana maaddes.

Hayssan beettizayti issi aawaayonne issi naa gedishin nam7atikka ufayishe beettoosuno naay kasseka haayiyas bolla zim7idiites qasseka hayssa waraqefa bolla beettiza miishaaizee gees giidikko

Issi aaddey hayssa bollara mechihe beettes aadde kasseka aybas miidiyakkon taas gelibena himuppe attin hayssi kasseka issi soro kaassa giidayssa telebizine bollara bessizade.

hayssi qasseka xeellishin heedzdzu miisha hissife fhiishshidi oyqqida miishakko hayssi qasse aybagi amarethora deyiza xuufe aybagi aha duredo giiri xaafettides izati ayba xaafanoa koydakkon eretenna hineppe attin ubbati

Hayssan eggida issi addey issi miisha haasayees. Hayssika qase ayba haasayi gikko kushe xuqqu othidi issi miisha haasays ayfe bollakka qase manaxira wothidi eqqidayssaa.

hayssan daro asati eqqi doppuna hayssatappe qasiri saarati his baggati karidebeppe yidayta howekko haranjaasata gidishin baggati asseka toppiya giddon deyiza asata issinne qase maca

hayssan qasseka issi makinay issi miisha tokkishihe beettes havmakina qommoy qasseka ayba giikko issi miisha tookidi haraso qaathizayssa geetettes i qaseka ayba bolla dii gikko ayssuze bolla betes

hebsi elishin oratha kori gere dimatera doossati dammi shamastes kasseka s ellishin dere erettenna dummidal isha hessa saaten dere hiigqenna dere erana

dumma dumma asati hayssa teelishe keehipe hufawu aybiskikko hayssa malalo izawage makinas yemetano mala keehiddelun hayssi kasexeelishin ooratha ole masatis

suus xreli in maazira diretiza keeththa gidishin ha keeththa qasseka hawaalonkikka dubbo asay haltsha buchchikko hayqqana mala mosopes hessa gisho asibfa baqqes hissa buchchanakka xeellana

Hayssis isteshin sahay kki hipud duphis asaye qasseka aywadan do7i hayssi ciril giiti beettisa maatay hayssan izin azin aages ciuyofiti heegilishin hayssa mana uwosoassekka sa naytas imette.

Haysi xellishin kehippe kehippe gutha gema haysi qaseka ayi ayi oqide giko gutha naytas Silke karde qasi hara hara dumma dumma mishata issippe oy.kes

Hays delish qaseka ayba gi gikon minstere biro hays qaseka ASA nayt ubbatika ba ootho mala kawos cigiza gira woyko gebe getetes.

Hayssan xellishin qase duma duma asati shiqqidi hayssan uttidi issi mishsha hassayishe bettokona hayssatiika qase hassayiza mishshay ayibbe gikko ubbati hassyizayi eretena gishaw hasa'osona.

Hayisan ta be ashe betizayisi kuku kawo ketha gida mala hayisa malan quma manawunne hara misha qasika uyetiyabi diko uyana mala

doossen duungu dumise qidi biittofina haykki daasstekka asse muccanayta gidiin muccanayti hahora imistisha beetto fina onoccanayta dasseka aydis dumupo fina giikko ihafi gashie

daro asati hayssa giddon biidi ba koyiya miisha oykid qasseka maana woykko gluyana koykko hayssa beettes hayssa sunthay hotele geetettes hessape guye uyayssikka koydayssi dees

hayssa xeellishin dumma dumma asati shiqidi uttidosana ha asti qasseka ay belsa sana giikko ubba asatikka iqidi uttida aybiss gikko ubba asati hayssa mala ooso othishe

Dumma dummasati dumma dumma dubaana aryfsa eqqidi doossana athati qasseka missi cuupandehi zaagiti gubiya bolla missi xuufe bettis heessika qasse haay gaggeya xuufe giikko hawash waanki

Hayan xeelishin issi addenay hamitishe beette hara qasseka 7e baggi faasika quma keeththanne dhushsha keetha gizayti beettes o qaseka faasika gizayssape dhuge baggara gita buuray beettes

hayssen xeelishin ispeesha le giya woykko ispeesha ale kita atufetas beettes hayssi qasse kaybe gikko dufa asati ba koyida tukkinne a koyda quma ba koyida ushsha

Dumma dummasati hayssa moybalera wogagin moybali yideti pessa koyettosana hayssi kasseka hayfegikko issi asay issi asas bira haratu yiddana korikko hayssa baggare.

hayssi qasseka xillishin taassi doora xaa miishe masafees hayssi hamareq doora xaafeti datufe aywage giiqqo silabelahan heddir semtowa yaagis hayssi aayba gidie

Haystan dumma dummasati gidi hibeeto sona woykko tidi beettosona issoy uttidi qasseka tokki oyees abtidaadi haasayo sona hayssan qasse dizaysi haa xeelishe hasayzana ponso denta mala.

Hayssa giddon asa nayti udawudora dumma dumma ooththo ooththidees hayssafe asse issi noy asa nayti goshsha goydi ikkadees qase dimet tamarsidikkadees mangiste buiro giddon utti dhikka oothe.

Hayssi xeelishin ay masatize giiko,issi miisha tamay mishin haysati tama toysiza asati issipe shiiqidi yiidi tama toysishin beetees. Ha asatika qasse tama toysidape guyen aggetees.

Dumma dumma wonchoti hayssa botatika shiqqidi issippe eqqidosona hayssati qasseka aybbis eqqidosona giikko ubba adati hayssan shiiqidi eqqida mishshi woykko qareb----

hayssi xeelishin kehippe lo7iya akeeththa gidishin a keeththa giida kawoy jeggidi haasata ooththusoson xeellishin hayssi ayba masatigikko amaari nayti nababana goyei sa daybiredi giya meesha masates

Dumma dumma macanne ade nayti hassan eqidinne uttiri betosona issiniya haara sinta bagara bettiyara issi naaya yeladus hissappe guye qase polise gidishin ha poliseya qasse

Si teelishin keehippe lo7is hayssa giddon makinati aqana mala basa nayti makida sashaamasate makinati ubbafikka keehippe lo7osana ubbafikka

Hayssan dumma dummasati beettoosona hatti qasseka aywa wessoosana gikko dubbatikka poolise ta kidishin he poolideti qasseka utti dimme ekkidi dendoosona odo hayssappe gude qasse oga.

Hayssanctha illisin dumma dumma pooliseti uttibeasuna hastika kase pooliseti mayate qommoppe kaseka hara may'o maydosa issi miisha kushe wola oyqqidi xaafi

Hayssan dumma dummasati cfiti makina sintsa raadhi ikiina hayssafi qasse hayfis sintsa raadi akkon efetinna finu pirati bagga baggasati qasse lanqe eqidi eqqinda sona

Haysape bollan diza misilen nuni be'shin qorqoron kexethidi soo tamay ongishin woykka giddon tamay eexxizayssa besees hayssika cuyaara tulu gishe dees.

Issi issiy asati hayssan betokona hayssan betizayssi keehibe lo'iya dere gidishen kadebe giddan kase lo'iza lo'iza kethati beettosona keeththata giddon ayba malasati othizakon eretenna

hayssi xeelishin keefippe ayfis lo7iza keeththa geetishin haysse mala keeththa qaseka hon beetti giikko dumma dummason hayssa mala keeththa dayanaw dandayees hayssi kaseka beelettishin dumma dummasohon.

hayssan xeelishin dumma dumma asati betokkona hayssi makina qommotappe ussi makina idishin makinay gaasseka hayssa mala dese woothis hayssi oohoyroygikko sakata histidi haada

Dumma dumma asati hayssan eqqidi hemutishe biittosona. Hayssatape qasse issiniya zo7o huphiyara beettawus. zo7o huphiyara qasseka macana gidishin harati attidaagiti qasse..

Dumma dumma asati hayssa shiiqitosinne haysspeq kaseka hayborotxusona geekko aqulu belawutidi haaththa ekkidi xeellosonna haysirke hippe xeelle shin lo'es haaththay kuda udekkiyees

Hayissan dan asate eqqiibetosna haasafi gasseka woothi uzayssi fubbatikka coogidi iqidosna joogidi haaxe haaa paggara deizayss kasseka hiseta honto denseseessappe guy

hayssan dumma dummasati kawoy eqkizasati hassa giddon galidi ooso uthosona hayssi kasseda xeelishon keehite dogeeththa gidishin hayssa gidda galidi ooso inbarka

essayn dumma namaddeti eqqidosana issoye kosheya asha bula awueti shingibsh isso isseka haygekkawutideene issoy hinda zamayomeyfe isse qasseka gara maalamayeti

hayssan qaseka deettizayssi do asati hayssan ooththi isati saate gakkida gisho baas qaseka kaxana baso gidesona hessa gisho qas qaasi baynna hissi pangisey waggo doore bie

haysi xeellishin keehippe lo'iza keeththa gidishin haysi qasseka keehippe de'anawu asas maaran maaran qasseka de'anawu koshshiza maala masates hayssa gishawu ha asati

hayssi xeellishin keheppe lo7iza keeththa hayssi qasseka xeellishin hayssa mala buttha keethsati taassi haakime keeththaka masatoson doppe attin hayssa kawe beesi cheexida keeththa masatees

hayfsayn xeelisin kasseka semgetate geetettizay seme shay beettis hayssidasse kaydey yikko gulkehippe lo7iza keethta didifin ha keeththay qasse awo deren deira

hagan deelishin keehippe ayfus lo'iya keeththay beettis hayssafe kasse sintha waggara keeththeppe sinththa waggara isi eqkida miikay beettis keeththe keehipe lo'is timirtte ministeriya gis.

hassi elishin keehippe ayfes lo7iya keeththe geeishin e keeththay qasseka zaran layti uttishin xeellishin keehippe lo7izayssamisates hessa gish ubbaasa nayte agissa mele

Hagan betiya na'iya issiniya aybas gidiyogey eretena gidoppe atin asat birra imishn yekiyogeyka izo ugaysiy yeses. Haysappe guye qase saketada iza utaduse hessa Gish ....

Hayssan dumma dumma asati shiqqidi aybba mishshe gididako daabo gettetizayssa ba sinththa bolla woththidi uttidosona hayssi dabboy xellishin kehippe giita hayssa mala dabbo tani---

hayssan qasekka aaki metabidi hayssa mala ooso wotha sonna hayssati qasseka ooththiza meeshaywegikko naytas fiidi ae baade giddon issi is meesha ulosona hayssika dhale ketee

Haysan dumma dumma asati eqqidi bettosona Ha dumma dumma asatape qaseka ubbati adde nayta giddishin ubbatikka ba godha bolla issi misha wothidosana. Heessika aybe giikko dunguza geetetees.

dumma dumma asati daro asati doossona asatikka kasse baggati maarara utti dussona baggati qasseka ekki doossona issi yaaya qasseka bishaala yidittiza may7o maada ekadu haareti qasseka utti duossona hubbati

Hessan dumma dumma asati diidi beettosona ha asati qasseka baggati be qodhiya bolla issi miisha wothidosona issiniya maccasiya qasseka kusha ba gompa bolla wothadus issiniya qasseka kare.

Hayssi xeelishin keehippe lo'his ayssi aybeygikko nam'u asati hessan issi ceeyga naya mayra bettesona hayssi kase kaybeegikko kitifakke geetettidayssa naa guuthana dadisana yetto.

Haasayan beettizayssi dumma dummasti issife shicidi eqqidosona haasati qasseka bikushe wolla issi miisha eqqidosonna heessika kaseya di gikko ubbatikka fhiishidi waraqeta oyqqide qidosona qodhe bolla qasse.

Uuso he ellishon keehippe loiza heedzdzu addeti ekidibeetto dana aheheedzdzu addeti qasseka nammati issi warqefe ba kushe bolla mikidi beettosne hatti day qasseka simoy issi warqeefe ba kushe bolla oykkidia

Ha addey ayfis gidikkon erikke hayssi sino bolla ayssi meisha xaafidi beettees hayssa addes ooni xaafidakkun erette mashinidihatin pay doti addes sino bolla xaafettidi beettos

Hassaki seelishen gaseka dumma dumma asati sife shigitu ukkidosa asadi s hay usunay dikko siyaddey gasse simish azayes safe gudetas harati heqi.

hayssi ayfes xelishin geehippe daro asafi hizeti awapbiyakkon ebettenna sheerinbe attin asa nayti tamararay gide giidi udida gisha batikka shiiqidi maararay

Hassi xeelizay derey qasseka hayssa malla mishshi aybissi oththize giiko hayssa malla mishshi ossetizayssi asa naytti ka'anna maalanne dumma dumma ooththota hayssa giddora oththana malla ubba assata...

Hayssi xeelishn ayfs keehippe lo'iza ha'i dico bolla diza dere masates, ha dere suntha tani erikeshn gidon atin xelishn keehippe ha'i dico bolla diza

Hayssi xeellishin daro asati eqqidi miththa tokkana mala ubbatikka ciishshe coo oyqidisona. Hessi aaway qasseka poolise malatizayssi ay oyqqidako erettenna coo giidi miththa kanche oyqides.

hayse xeeli shin tehippe asati hessi proshesshe dibersiza esfagasses haraa gasse kay weggikko hufo asati hayssa malasa uttid qasseka eqqidi hayssa mala miisha xeelli shimbeeto zuna hessi

harsis delihhin keehippe hlo7iza dere giddon oykko toppiya hiddon gita geetettida adde baabaye jidishin hayssika qaseqa awon beetti gikko arbami jeer geetettiza deren beettees

saans dumma dumma sati bitukuna hayssan keeshtha kanche barka beettees ha keeththa qasseka haybe gikko kondiminiyo keeththa geetettidayssa masakees hessape dhiti kasse tama a

hayssan dumma dummassati eqqidi biittosona haasati kasseka ha7i ba wustoo suna giikko u hisso haawe ba dumba bolla woykko ba bolla bolla haaththa geddonnan ara miso wossidi pichidis

hiis olishin keehipe litida katama gidishin hakatamay qasseka dumma dumma mishin beyittes heesse qasseka hygugikko pajanche geetettiza makkina gidishin he makinay qasseka dumma dumma ugeera ubba ekkabiti

ayssis heldi shindawasti isife shiiqidi uttidi simisha olsxi shibettes asata pe qasseka issi nay urhaanu zoude geefettizadde tayssibettes hayssafikka kase gaamo giddon de izasi gidi

hayssa ni si simeshe dis hayssi kasseka aydegikko hayssan asa nayti motoreya woykko sayqile laagihin kushe itena mala kushiya bollothideyssa hube bollothi hayssa aydepillo

hayssi xeellison keefippe lo7e hamisha matatees hayssi kaseka aybe giikko dumma dumma asati hayssa mala shiiqidi hayssa mala gulacha bonchosuna hayssa riiba nan kititi hessa qanxidappe guye ubbatikka porosona hessas

haysssi xeelisin issi addey uttidi issi meesha haasayis heehippe lo7iya dunguza mayo mayntes isappe guye qasse ba kushe loge wuthidi issi meesha haasayes adde mes

essix edishinke hipte loqqi afeetha masafees gido pirattin haysse nu dereya waggaa qondomineme geettiza keeththa masafees qondomineme guossi daro asati iza giddo geliti ardizakkee.

hayssi xeyifin geehie lo7izawuze fitishin hawugi qasena hawugagkara diigikko hayssa malougi arbaminch geefetizassan diittes ayssi xelifin ayfiyos ke hippe lo7is makinalessara hanite

hayssafe bellan shiqida missilana yibeeshin asati issi laggo baytiza adde achchen di eqqi dilizaynssa bessees issi ndiyakka giyawane tayuwas gish dizam amichashe de awus

haysan nam7u asatti beettosuna anam7u asati qasseka nammatikka giita giidishin siyaaway kushe densidi isimeesha kaaqayes issoy qasseka waraqeetappe bolla issimesha izas

Hayssa giddon hayssi xeellisin pirde keeththa geetettizayssa masatees. He keeththa qasseka aybe giikko asa nayti iita ootho othikko hayssa giddon biidi asata asa poolisetas issipe.

Hayssan xelishin ubbatikka timirte tamaridi wursidappe guye heeyssa malla may'o may'di ubbatikka hayssa mala ooththoo ooththanas de'oosona hayssi qasse aybe giikko ubba asati immi

Hayssi dumma dummas ti yiidi haysauftizayfa gedishin akeesi felilishin kehipe lo,izafee hessa gisha hubbo asa qayidi hayssi mitidi ooso utxoson wothida fe guy qasse uzudi.

hayssi dere i xeelishin tophiya giitettiza dere maqadees hayssa kasseka ayws asati wuchidoosono gidikko hayssa tophiya gietettiza dere giddon ubba asabikka ginara hime oddoyoossona ddi yoe

hayssan dumma dumma makina qommoti beettosona hayssi qasseka ayde giikko ayxixi giirettiza makina gettishi miza bolla qasse issi waraqetaybeettesa waraqeeta qasseka aybe gi gikko

Hayssi xeellishin keehippe iita masates hayssi qasse aybe gikko asa nayti hayssa giddoppe ubba haaththay uyhidappe guye hayssi izeti wora yeggiza misha masatees.

hayssi xeelli shin makina misates hinife attin hayssa mila makina tani hayssafe sinta beyaderike xeellishin goommayde sara misheqtis tasseka xeelli shin ubbamifi izas cilido

Hayssan dumma dumma asati ubbatikka besoppe pixa shiishidi kiidi baheera hayssadan lo7etishin beettes ubba asatikka shiiqidi ba heera hayssadan ubba wode laatshizao ididakko hay malal.

Dumma dumma asati basope ubatikka fixa ekkididi hayssa mala ba heera geeshshi shinbeetosona batikka qasse issi mala huxxa ekkidosona hessape ge qasse heera geesho.

Hayssa mala asati iikko hayssi ika mishe giidishin dumma dummanayti hayssa gildofe kidi qommamoosonna hayssi naykas kehippe iiga giidishin upfa asafi qaasseka hayssa mala uzzo diggana koshshee.

haysafe golman deizame silemis pancisise issi zarde bolla eqqita atte gude duge wol7iza masalale bolla fiidi pude keyizayssae sis garsera kaasati masalala oykkida

Haysafe bollan de'iza misile inigeshon dumma dunna asati beettoosana hayssatapfi gadaroti makilaakiya mollaya may7o maydi asara safara geeshishin deyoos

Hayssi keehide xeelishin kiya masatis aybis giikko asati asatara issife ubbati shiqidi kushera kushera oyiketidaakko oosas tophiyas keehi doro lo'okko

hayssi xeellishin ayba masati inteyo hayssi taas mamasatizayssi ha7i ooratha ke'iza matawu ga wokko asi bana eerissanaw oyqqiza matawudha geetettidayssa gidishn

Haysti seelusin silkara kasseka haray beetti za mishe haybegikko hissi silkenne issi adde kushe beettees irke giddora qasseka ayba meesha ideti et.

hayssi qasseka xeelli shinke hitte lo7iza miisha giidishin hayssi kasseka ubba asati naygooththo sinagiikko ubbatikka didi dissi miisha hasaye sona asaydappe guye qasse hayssa bolla xaafidi xaafi dia

hayssi xeellishin qaseka dumma dumma asati issifeshi shiiqidi si lo7iya asfalde giddon hemotishi bettosona ubbafikka kase machatikka haddi tikka ubbafi issi mala mala mayo bootha man

dumma dummasati hayssa beettoosona utidinne eggili beettoosona hayssi ubbaasti zeelishin keefippe do7oosona ubbati ka qase ranjata masatoosona haran jagguisse

Hayssi qasseka makina maasatiza miisha liidishin hayssi sisoppe hara soldana keehequ deloosaka oygees hissi qasseka haybiskeekko hayssi baabure giide

hayyssan xeelishin dumma dumma asati beettokkona issi isalama macay barka egada beettawus izaakka qasse hube bolla bica giatettiza simiisha qachada gadus isi miisha qasse haasa'awus

Dumma dumma asati hessa addeza soo uttidi telefineya baggara xeelides aadde kasseka telebine baggara uttidi simeesha haasayes aadde kassekamma haasayi amishaybeeggiikko.

ssan dumma dumma asati sife shiqidi ikkido sona haasati qasseka xeellishin gaammo cima awata masatosona ayris diikko hayssa mala ooso ithi zaadaketi gammo cima asata gedeshin

Hayssati qasseka sililishin kifipe lo7iza asata gidishin ubba asati qasseka ay wootosana giikko issife shiqidi miicoosana izis ay baasaydi miicizassa giidisonka eritenna shin ipinate.

hayssan dumma dumma sati iggidi beetoosona istappe qasse namti machamayta geegishin atti daagiti qasse attuma issi attumay qasseka sinthe baggara dhidi issi miisha izetas poddishin bettes qase

Hayssan bollan be'iza missileti nam7u dumma dumma kileebeti kuwaase asati gidobgellidi kuwase ka'izaysa beyo danda'es haysatika ayne zo'o maydday

Ashi qida mesilano nibeyshi laalibela giza bessan itolpha ortodokse cherche ceesatinne daaqoneti idi masamure exxizayssa beyana dandawos garse baggara itolpha baynderanne heyti may'da mayota beyoos,

Sence hedzdzu asati idk gididi

Hayssan dumma dumma asati beettosona. Ha asati qasseka eqqidi issi miisha ooththishin beettosona. Issi addey qasseka tidi ista issi miisha bessees. Haratikka qasse adde eqqi.

Hayssan dumma dumma asati issipe shiiqidi beettoosona. Ha asatape qassika ubbati keehippe lo7iya mayo mayidi doosona. Ha asati qassekka ayba mala mayo mayido giikko shiiqidi hayssa mala kaasse ka7o.

Dumma dummaasati hayssan dtidinne qasseka hissiniya eqqidiretosonna hanne kasseka eqqida machaseya fissi miish kashe iza micawos aybu miisha izo dupae.

hayssan fiillishin hayssi keehippe lo7ina kee bidishin aqeeththa gida qasse iqesisi geetettidayssi izi ayba gididapon erettenna shin issi addestidi ayfeera xeelleess

hayssan xeellishin keehippe lo7iya macaziya uttadus uttada kasseka o7ay bawothi akkun elitenna shin haa xeellawus izappe qaseka guye baggara tophiya wandara biittes tophiya wandarappe qase haa

hayssi asati isipe shiqidi uttida asata izeti ayba ooththozakkon eretenna shinippe attin ubbatikka kushe dentid haabisosona ubbatikka qase ufayeti miicishe haa xeello

Haysan qaseka betizaysi issi orata misha gididi haysi qaseka inglizatora xafetida xufe ayba gi giko information network security administration ges.

Hayssa xellishin keehippe guuththa na'a gidishin ha na'iya qasekka polisetara sinththera eeqiddi issi miishsha hassayawus asay deiya guuttatappe na'ey guuye baggara daro polisetti bettossonna

hayssan dumma dumma asati ubbatikka shigidi uttidos haasati gasseka aybas uothchishe uttidossona giikko dumma dumma poolisati hissi miisha kawoy odeya gishosiyana

Hayssan xelishin kehippe lo'zza assathi utti dishe ha assathi qasseka ayi othizo gikko issi adde eqidi issi misha hassaes assayka qasseka guye bagar issi uthida poolise meces.

hayssi sellisinu kehuppe ayfesi lo7is hayssi aywe gikko issi adde polse hara asata nam7u asata xeelidi haysse mala sarotishe wettees hayssi gasseka aywe gikko

hayssan issi maana7iya eqada issi meisfe haasayeso anna kaseka haasaye miiti aybe gikko ubba pooliseta giddo qada issi miisha poolisetas udishe beettoos ima

Hassi xeelisin keehipe keehippe lu'es aybeeggikko polizey issi asas hayssa mula lo'iza gaabe mayssishin beettes haa qasseka hara adde hissi baggare.

Hayssa xeelishini issi poolisi deeggidi issi miisha hasayesa qaseka haaddi hasayye miisha aywegikko guyoona mimisha pe kusha polo wekidi issi issi meisha hasa'she dossona.

Hayissappe bollanni diza missile nuuni be'ishshinn dumma dumma asati betosonna .hayissa giddonikka mekelakeya mayo mayida asati uttidi silitena ekkizayissa be'o danida'oss.

Hayssa xeellishin keehippe daro asati hayssa mela ooso oothosona. Aybis giikko issi addey eqqidi aybakko oyqqidi izaara haasayees. Haasayidappe guye qasse hayssa mela ooso oothana mela ubbatas odees.

hayssati seellishin dumma dummasati issife dandi eqqidi issi mesha hasayosana heessi ka qase aywe gikko hizeti aybekko gidin erikeeshin birati kushe dhoku wossidi ubbatikka hissi meesha haaay

Dumma dumma asati ha macasiyo forsana ha macasiya kasseka teele giddon ooththizayssa gidishin sunthay kasseka uune geetetti giikko amacasiya sunthay sure heewuto geetetawus.

dumma dummasati hayssin ekkidi beetto sunna hayssafi xeellishin tamare nayta gidosuna weggo masato suna ubbataska maarara eqqidatas guma issi hayarekkada yeggawasatia

Hassiyadde xeeluson to7iyassi hehite go7iyade gidishin addes qasse ooso geggikko ubba to7iyataasata ba aafe weykko biide geetetti benkiays.

Hayssafi kasseka xeelli shenn kee hiccu lo'o sona ayfis giggo nam'atikka keefeppe phissife ittidi haasayamishe ulo'esseessafe biikasse nammati xeeletishe phisife miicue.

dumma dumma asati hayssa sicidi beettoosanna ha asati qasseka ubbati lo7iya mayo mayididosona lo7iya uto uttidoossona heessafe be qasse ba sinthe baggara ubbatikka haatha wathidi.

Hesan dumma dummasati sife shugi hamutishe beettes hawuge gasseka aga wosettidayssa oorath mugugidishin hessa bolla salte gussano hoykko kirstidi wossano xeellosona.

hayssan nam7u asati beettoosina naa qasseka garsa baggarakka hissi noy saka dookkishibeeti saka aybis gizikko hayssa mala miishata tokkana mala bettes haarati kase

Hayssan qasse issi adde issi meesha haasayishe beettees aadde qasseka keehippe lo'izade gidishin qasseka may'da may'oy karethanne duutha issippe walakkidi maydis qasseka ye'oy ida miish.

Ba dum maasati hayssan udtidi beettoo sona hasati kasseka hay we uftos dhikko ubbatikka shiiqidi issi miisha tamaro sona qasseka ubbatikka badare badare guddun guza may'idi.

Heysape bolan de'iza misilen de'iyageti duma duma mayuwamayida asati isippe shiiqidi dubushizaysa be'o danda'os enta guyeraka doya wulay doya gidiza keethay beetes.

Hayissappe bollani shiqidi uttida assata nunni be'shin darro assati betosona ha asatapeka sinthani utidda assa dunguza mayo mayidi tora oyikid betosona.

Haysappe bollan diza misiley nuusi qoncisizay daro asati bantappe nayi hayqin woy asy ahyqin michin yeekizysa beyo danda'osi , asati keehid enta bolla yeeho baqishe de'osona.

Hayssafi gollan deiza asatanani beshin dumma dumma medho oykkida dumma dummamayida asati issife shiiqidi uttidi de'oson inte sintenta haylandera haaththe deees.

hayssi aybegiskko hayssan heedzdzo asati beettosana aheezatappe kasse nam7uti kusuyera kusheera gettidi qidoosana siyadde kasseka guye baggar heeyzayssi izetas kushe waqe

Hayssan daro asatti bettosonna. Hayssan xeelishin qasekka giyya misattes. Hayssi xeelishin misattes. Markatto gettetida Giya giddon bettiza giya misattes. Asa na'ay

Hayssan daro asati tidi beettosona asati gasseka xeelin ubbatikka keehippe orde wolle asata ubbati gasseppa marja nayta hissinnea hube gandanxettadus.

dumma dumma sati beessan shuiqidi uttidosona hayssa asati qasse ayba oththo sone giikko ubbati shiisi uttidi tukke uyoosona tukke hessiya macaseyafa qasse sine meqishe beretta

Hayissan dummu dummu mutunati sa'a bolla duosune ta bolla deya madinatappe hayssi qase issono gidishin hayssas qasse dooso aybe giikko hayssay aybe wolthos giikko saka histidi asi iza bolla gus

hayssi teelihin namukko nam7afedaro heedzdza dugan issimeshe kidhibettis ayssi hase fay we gikko umacha nayti wees adde nayti kaana hayssi keehippe liecees hessakuzie

hayssi qasekaypegikko asa nayti asa naykara silke haasayana woykko gaggana koyekko hayssa telekoomeya eetiza bagkara taakkosonna hayssatay qasseka qanxikko asa nay

hessan dumma dumma zafi dumma duma ogera uthidoossona fista ykkaqape hagga iqqidoosona fraqtifisi u7essi xoga gagqara deiza asati iqkidoosona halati kasekayweotosona giikka ubbatika hiqidi

Hayssi seelisin ayo'a masati gikka dumma dumma asati hayssan sigidi hayra siqqidakkon erettenna shini piratin asati bissi meisha naagizayssi hayssanu eretes ubbati.

dumma dumma asati hayssan eqqidi biddosana izekka qasse rifaaniya geetettiza mishe qanxidi issisoogenana gishin geettes ubbatikka qasse baggati kushe bakkosana baggati co gidi miici

Hamsan dumma dummasati issi maqina guddon uttidi beetto sama haasati kaqase ubbati shiiqidi issife hissi derey bishin beettoo sonna ubbati kaqase ayfis dusoma giikko issi o.

Hessan dumma dumma asati gaare bolla uttidi boossona gaare bolla utti di bizakoti kassekka hay boossosona giikko dumma dumma sadara isipe baanawu danda7ukkuna aybis giikko.

Haysa ha misila bolla shiqidaysata nu beyishn paray koyro bagara eqidaysanne para guyera para dagiya nayt eqidaysa besishe Des, ha katamay Kase wode katama nu xelishn Dages, issi bagara para matayne laapa nayt shiiqidaysa beyos

haysafe bollan deiza misilinuus qoncisizay daro asati yhudi giya gi hidayssa beyo dandawas agiyanka may7oynne dumma dumma katha qommati dayzitoson mayo bayzidayssikka ha simsen dees

Hayssan beetizayssi dumma dumma asati hayssara hemettishe beettoosona.hayssi qasseka kun7e ogegeetetiza erettiza issi boothi mayida izeta ubbata kaalethees.

Hayssa xeellishee keehippe ayfes lo7abay des; heyssa giddo woga woga asathi gelidi uttoosona; aybis utirako eretenna shin hayssa xeellishin keehippe githa shuchcha masates; ha shucchay qasseka.

Hayssan xellishin sunththay eretenappe attin hayissi ta xellishin kapo kapo bettiya qommo males aybasse gikko ayiffeso xellishin kapo malates hara baggay qasekka.

Hayisi xelishin qasika ayibe giko issi atuma na,a gidishin ha atuma na,ayi qasika issi mitha tokanaw ekidi bees hesi qaseka ba tokiya gishaw ufayites mice,sko

Hana nayiya kehippe loyiya nayiw gidishin issi chare bola woykko denba bolla eqada cogada micawus hayssan hayi asika guye bagara cililo mithay bettes.

Asrakawa efite lo'yalogi gidihin hawabe biddoora aspaltay ta beetti shaysse biddora finefneta istima punyefozesina ayges gigturasse hayssi otammappekke.

haysse xeellishonki hibpe igta eggada shin giita padi gasseka awun bitti gispe hayssa mala daroson bietes hayssi gasseka ibis maadigi ubbasayssa xilidi ufaytana mada

Faynsi xeeishin ayfes keehipe lo'iya miisha giidishin hayssi gaammo giddabettiyadare giidan cincha geetettizason beettis hayssi qasseka guye baggara xeeliin keehipelo'iya haastay bettidis ahaathe

dumma dumma asati beestoosona hayssati asseka ayiba otosona giikko ubbati kashigidi aybe otosona giikko ashoshosnaasho shukkida tobie qasse nam7u asati hayssara wuttidi

hayssande izay hi wusuppun asata yiidokkona hanin wiyetida issi macalo iya macana gidin iza kaqase qoode bolla dunguza wuthadus hana'iya dhiseka dunguza wuthi dappekuye kassi aybaa

Arasi seelisun kee hippe lo'udan fefdishin hayssi gasseka baybisi bees hayses hassa giddon hasa nayti gelidi gidaakkon eretenna himopphe atti hayssi gelidi hessa giddon istena baaga.

hayssi aaddey issi mifhiyakkuse bolla eqgidi beettes hayssi qaseka piggiggo arba minca hayqqiya giddon biittizeyssa haartha giddon biitti hayssa gidi hayssa suntha azazo geeetees hayssi qaseka guutha

Hayssa nam7u wo7i aawu durati holkko macanayti beetto sono macanayti kaseka uttidi ay bawuthosunaytikko nam7atikka ufayettidi didrofidi miichoosona hissafe guye kasse issinne ay huday bolla.

hayfti zeelishin keetettu lo7iya zinqa keeththa masatiya keeththa gidide hissi kaseka diizeessi gurage diila keetettizagisso hissa giddon biittis hayssa hayssa akeeththa dees bettin xinkarafsee

Hayssappe bollan de'iza missilen nuni be'ishin ichchachu asati duma duma mayo mayidi medda giddon kuwase ka'izayissa be'anaw dandayos issinoyikka guyera cililo shurabbe mayidi oshshinch kesess.

Hayssafe bolla liiza misilenidishi daro woray bettes hawara giddonka uuthati hitoosano egdaska haythey cirilo gidayssa bessees

Shamisilla bollanu neba izayssadan siygidi miicizadey simsara asa kaalethizayssanne guya baggara yizayssati nu dere yeththa kaasa nu go'ettiza diiththa oykkidadey guyrabeettes ha cilelo bessey awe ginu beishi.

Lamxun asati ekidish bettosino haysefa firqasteyssine imeta ministira geetetti zayssa addi masati issahayssi gafeka beegikko issi addey aafia guba eggi dishin haissi qoseka pa topeyasas baade.

Hayisni duma duma asati utidi betosona haysati qaseka issi ade na'ayi utidi issi nayesi ayife bolla issi misha wothidi xelesi hayisi qasse ayibisi wothude gikko eretena shini gidope atini hana ha xelawus

Issi kehipe loyiza misha gidishini ubba tamare nati shiqidi marara eqidi betosona ha tamare nati ayiba yotina guyako tani erike henipe atini utidi

Hayssn assati uttidogey kassekka issi na'iya uttada ayfe bolla issi miishsha wuththada uttadus issi addey kassekka lo'eththada woththa giidi na'ieyssi odishshin be'ayssa bollan bettees issi kassekka

Harsi xeelisin qeefide darosati hussan beettoosona hayssatikka kase ziqqi jiidi aybawarage ta'ula issimisha saafu sona hatti dargeeti kasseka uttidi izafi xaafiza miisha xeellosona

Hayssen dumma dummaasati shiiqidhi eqqidosona haasafi kasseka aygoostosona giikko hayasafi tamari nayta woykko koaseka iza nayta giidishin ubbati eqqidi issi miisha ooththana hayssan diyosina hara asati

Hayssan qasseka issi adde ekkidi beettes aadde gaseka one giikko afi guba'e geetettideyssa adde gidishin issi adde gaseka ekkidi aadde pooto dentshees izikka qase aybis giikko ubba asay hayssa mala

Ossen dumma dummoonsati maaran eqqidi beestossona haasati fisika ubbati shiiphi eqqidoossona ubbati shidiaybis gikko heretenna shinufi attin ubbati maarana eqqidoossona isse se qammayo may'ona.

Seens xeelettiza woykko ekki daanayti ubbatikka naxala geetetti zamanidoosonna ubbati kaseka maarara ekkidi izati ayba naa gizakkun erettenna shinife attin ubbati ekkidi maaddosonna ebpati eqqidos.

haysan xeelishe dumma dumma asati beettosonna ha asatikka qaseka eqqidi issi miishe oothosona asatikka qase ayiba otosona giikko payda geetettizayssa keessana masatidi eqqidosona

Issan dumma dumma macanayti maarara ubbatikka laxana may'di eqqidossona a macanaytikka qas ubbati haa xelossona hessafe guye qasineya ba zokku zaarada cuugada yaan xeellawusi sineya qasseka macana eqqatu.

hayssi zeelison keehipe lo'o lamiisha masate ay wasqikko ubba aasati bakoyeogiara biidi bakowo dooridi hayssa mala oosorusoti shin keehipe lo7is issi macasiya

Dumma dummasati hessan itidibeetosona izatappe qasse issi adde ekidibeettes isse mesha kushe ga gobolamethida xeelish aasare haray qasse qa hayssan saaxine hofotiza miishiti.

Ha misila bolla afare kililen itophiya payda matawuqe gidayssa mazggabetanaw gidi shiiqiza maccatanne addeta daro asata be7ana danda7os. Ha matawuqe itophiya mangistte kesidayssa gidishin asay asaykka mazggabetana mala oddishe de7ees.

hayssafe bollan deiza agdanni hefeshin issi hu7e baynta aldeyn yidi kalutha qootimayidi yiidicheeki falamishin yo7oy dandawus izabeerakka heudzdzas ati eqqidi deyoasana

Hayssa misileza bolla taasi beetizay aaze gizayssa giddiko woykko xeelishin dizayssi dumma dumma lo'iza miishata gidoyssi qoncce gididi dizayssa besees.

Hayssan dumma dumma kuwaase kaa7ida na7ithi issippe shiiqidi beeththoosona;ha na7ithi qassika ubbathi daro qommo mayuwa mayidosona;baggathi qassikka issi mala mayuwa mayidosona;heysa ubbathikka xaaxeththidi.

salaqisi xeelishin ehipe wolxifa nayti hayssan beettoson nam7atikka ehifeexosona namtikka paafe qahzayta gidishin nam7atikka qaseka dumma dumma cu hessa gisho issi sino oldi wothxhees

hanas igilishin keehite lo7iaaayo gidishin haya qasseka hayssan ekkada issi meisha haasayes o hasaye meisha asseka asati uttidi izigurosino qasseka haaya qoodhe bolla lo7iya miisha haathadus

hayssen maca nayti ubbati kaarisippe shiiqi koaase leqqishin wolko kowaase kashin beettosana hayssatappe qasseka nayssati nam7ucu ga gidishin issi dowati bootha mayo may7doosana uttidayti kasse

hayssi xeelishin keehip elbeta giidishin alam'atika eqqifi ilsi niisha uotoshuna hayssegigaseta wurtizayssi aybepikko ham7atikkoaase gitettiza musha qausuna am7atikka issibala mal

Dumma dummarasati hayssa mala kaase paihe berettosona hasafi kasseka aybis biritosona giggo dumma dummaasati hayssa mala kooas kayishi issi nuy kondana masates nammati kasseka koase xeey.

Hayssi kaseka aybediikko kehippe haasa nayti ufaayda gishawu hanaay izetas aybe othidakkon erettenna shinifi attin ufayda gishawu hassa mala naa gus.

Haysan betizay ayne gikon asa nay yetha yexishin asa nay haysara issippe ka'es. Hayssa qade sunthay ayba geteti gikon kiborde getetes.

Hayissan betizayissi issi mishshe woyikko issi mashshin gidishshin haa mashshineza qase go'ayi ayoba gididakoni tasi eretenna cimeppe attin issi paranijja kushsheyi hayissa oyikkidi betees.

Hayssi taasi xeelishin keehippe adise woykko ooraththa gididees. Hessi aybe giiko asa naati hessa abas go7etiyakkonne tas eretenna. Hinippe attin xeelashe keehippe dhoqizayssa masatees.

Hayssii xeellishin issipe ayba ooththidakkon hessati pooto asata denthiza nayta masatoosona ubbatikka qasse issipe eqqidi oothoosona. Issi addy ba huphiya bolla qooba oothidi ako.

hayssi seka hahiregikko hayssi hasa nayti naamu waratara waraphetara issife woossithana koyhin hayssa maafinera goyeto sona heyssappe guye kasse hayssa ra odee

dumma dumma hayssi xelishin yelke masasiza miishee beette hessi qase kaywekko ta herssan yalamisha safe sindara behadariin fyati zeellishin kehippe sippe lo7es

haystan xeelishin hayssi haythe giddon asa mayti woothidi hayssara siyana hoyethha woykko hara hara mishaka siyana koykko hayssa silkera dethidi hayssa haythe giddo athi

Hayisa dumma dumma asati hayssa xeellidi hayssi aywe baanaw dandayees tanikka xeelishin taasi hoora xa misha gedides hayssi qase kaaybe gikko hubba asati hayssa xeeishin hayssi aybe gana

hayssi asa naati xompano maadettiza guussha gidishin hayssi qasseka duurata yeetettidayssa gam7ida miishakqo hayssi kasseka aywe gikko asati baatire kite gilsidi xompana mongiti yaaweyko qoheti

Hayssi gasseka xeellishin keehippe gamdaa telebina qommo masates hayssi telebina qommoy masatay xeellonan qal7ides hayssi nuu gizyen baawashin ha'i hadi..

Hayssafe bollan deizame si minibeshin simikardey baytettizaso woykko itiyo telekoome diiro woykko otoso bessiis hayssanka hashshu saro yideta giza xuufe deiis.

Ha misile xeelishn keehippe lo'za gidishn haysi qaseka aybe gikoni issi afila dancida atumay Desi.

hayssi xeellishin keehippi lo'iya makina malates, haysse mala makina tani hayssatti sintza beya da erikke xeellishin keehippi lo'es kawudawu bagkara qasseka kare bagkara bitinna gisho beyabeekke

hayssan xeellishin nam7u asati beettosana nam7atika qase qase nam7ati issinnoy hare bolla issinoy qasseka bakulo bolla uttidi issisooppe hara soo bishi beettoosana hayssati qasseka hubusa

Hayssan issi machinay uddi bolla aspalte bolla emettishi peyttees a makinay qasseka sunthay baase geetettidessa jjigishin issiso haraso asa maytay himittana hayssara goy.

kefe lo7ida meesha geedishin hayssi kase qaybee hikko sa nayta hissi dareppe hara darigone sati munaziti zaagekko hayssara go7etidi beess hayssi kase qaybagereti bajajj geedati

shi ash eqqida misila bolla nuni beyishi mediteramen siygiza haaththa bolla eqqida belete kepederanne asefara geessona heeta guyera gita marco nuni beyizayssa mela daroti ooththa ootisiza asati beettoos

hayssi nuni ogan beyizay hinde qaxare giddon beettida kaamekko ha kaamezikka daro lays gohettidayssa gidida gisho guye baggara cuwa laallishenne gaxare heera bakalishe bees hissika ay

ha misila bolla nuni be7ishin sintha baggara nu deren nuni gizayssada masobe giza misila woykko guye baggara sanlayte saammuna suuqe beyana danda7os hessafe guye ta makinati issi addey tookki

Haysan dumma dumma asat shiqid betosona.haysatika qase apune gikon nam'u asat , nam'u asat ssi misha oothosona , hays qase ayba otosona giikon

hayssa xeelishin hayssi aydey giikko akehi daro issi mala keeththata asa nayti woykko hayssan kawo keexida keeththa masaxis keeththati kasseka ubbati issi mala malatosona haray qasseka

hayssi xelishin wuribenna keeththa masatis hayssi wuribenna keetha kaseka ooratha keeththa gidishin hayssi keehippe dalga keeththa hayssa keediza say keehippe daro biray daana koshees

hayssan qasseka daragati shiikidi heqkido sino izatapfe asse nam7ati adde nayta gidi tidagiti qase qobbati madha nayta hayssa qasseka issi celilo kushe bolla hayqqidi heqkida

Hayssi kasse xeellishin hehipe lo'iya keeththa gididen a keeththay coo gida ta elishin hakime keeththa masates aywis giikka kasse hakime keeththafi hayssa mala booththara gurshettidi

Duuma dumma sati hayssa mala keeththa keehi pe desoosona tanikka hayssa mala keeththa keehi pe dosays hayssa haygas dosay gikko hayssi giifta keeththa gidishin daro asatas doosassinne hararamma

hayssi xeelishin kiefippe lo7iza wooratha keeththanne hiihippe lo7iza makina masafes oratha keeththat xeellishin ubbaykka wuribenna hayssi gorfittibenna haygubin hayssi wuri

hayssen dumma dumma asati nam7u asati ixidibetosona anammu asati qasse dhissiniya adde gidishin hissinoy qasseka macana kasseka izis tappe guye baggara macamayti daruusana

Hayssi xeelishin keefippe lo'iza keeththa keyanawu masate ha'i hayssi duonetisapfe attin issi gammappe guye gindo qasseka woykko gom'idappe guye lo'iza keeththa gidanawe dees.

hayssa xeellishin cheefippe o7uzaa keeththa keeththay cogiri tanixedishin hakime keeththa gidana masates aybis diikko kasse hakime keeththati hayssa mala booththa alamera gor.

Hayisani dumma dumma tamare nayiti timirita tamari wurisidappe guyeni hayisa mala ogiyani ubatikka deosoona hayisi qasi ayine gikko ubbatikka issi mala loiya kareththa mayo mayidodona kushe bola

Haysan dumma dumma asati eqidi betosona izetapeka qaseka daroti nayta gidishin naytika qaseka ubbati maarara eqidayti izeti azas eqidakon eretena shin eti ubbi eqida.

Hayssan dumma dumma timite wurssida addeti hayssa mala maarara hayssa mala lo'iya ogiyara ubbatikka kiyosona. Hayssi qassekka aybe giikko ubba asatikka uttidappe guye hayssa mala mayo mayokko.

Haysan xelishn librarya getetiza miisha masates, heysa gidon gelid dumma dumma Asat ba koyiya mishe ekid haysappe nababosona , hesappe guye paces..

haresen daaro hasati eqqidi kushe baqishe beetotuna asati kasseka issi paaranjani haratti daagiti tapi hasata bekko karehasata kiidishin ubbafi kushe bakko suni harafa gakkekka

Ta xeelisin keehippe lo'iza kessi miee beetes heessafe guyi gasse ayssi aywe gikko keehippe aspalte gidonnan lo'iya lo'iyaa ge gidoppe attin timirite keethaa.

Hayssan dumma dumma adde naythi iin qasseka dumma dumma macca naythi uththidi beeththoosona; asathi qasseka aybis uththidozona woykko aybis uththidona giikko erethenna shin ubbathi maaraara eqqidi ba salpp...

hayssan xeellishin keehippe lo7iza asati issi mala uyde bolla uttidi issi pinerte kaallishin beettosona akallizayti qasseka ubbati uttidosona issi addey qasse tamarsizayssi eqqidi issi ba tamarsie

Gamma dumma asati hayssa ekidi beettosona hayssi kasseka hayfe jikko ba asati ba kawo hoykko baas kawo gidiza asa dounana fida so misatis hiyssi kase toopati maara beyqgedi hayssa uusowuthus.

hayssi xeelli shin keehippe daro asati hayssan uthidi beettosono hayssi qase aybe giikko dumma dummasati uthidi hayssa mala paace paaceto sona timirte tamaridappe buye hayssa mala paaceekkos

Haysis qasseka dolasafi eqqidi sambeeto sona haasatikka qase aygotosuna giikko ubdati eqqidi si miishe xeello suna haystappe qasse issi neya machasa biidishin.

hayssi xeelishin argunicea giddon beettiza timirta keeththa masates hayssi demirta keppe doydappe ha simmin qeehippe daru layssa gidishin hayssi ha7i gathano deizati mitekea

Naasati dumma dumma dire dunguzawaayi dimme qasseka hube bolla qakidi hayssan beetto suna hayssatappe daroti qasse addeti qiddishin addefikka be huda bolla qachidi beettosina paca nayti.

Hayssi xelishin keehide silo keetha giidishin akeethe kasseka aywisotide gikko darawatasi hayssa fisi giddon elati wittida sunna hayssata ada kast daruti mayta gashe nayta ki dihina

Hayssan dumma dumma gaammu aawati eqqidi beettosuna hayssatikka heedtzsa gidishin dubbafikka issi is miisha bakusin bolla oyqqidi beetosuma hayssa dubba qasseka.

hayssi xeelusin keehite lo7iza dere masafis hayssi kasseka xeellishin baabure geetetiza makinay haysta gela hamottiza oge masafis hayssay awun diigikko addisaa

Asayi saha bolla ordishin ulqo dishin ta ruu qommo makanati doostan fiyotappe qasse hayssan beettizayti nam'u qommo maqilata giddishin issi noy minibaas geetetes issi noe qasse.

Hayssi xeellishin hudalga ogi medhana kihippe lo'iya masatirs hayssa bolla aspaldea mel'dhana izetti giigissish dosana ma dumma asati qasse hayssara baaya shi.

Hayssi xelishin keehipe babisiya ogekki dishin hawuge bolla qaseka issi macanaya bazokko bolla kushe uthada beettaa hallafe kasse uge baggara gashshe xegafi uge baggara bishin beettes hayssia.

hayssan geettishin issi makina ubbatikka shikidi issife esisidosa hayssafikka qase doonante geekko irafikenne goliseeko issipfe essides hayssi qasse hayfis essiyde

hayssan oge ootho bolla shiiqida asati daro ba oytidi eqqidosona meni matan dizayssata bayana mala koyfi ha baggara qida hu'en arkowazi qachchida aaway issi baggara beettees. issi baggara qaqolabo kishi deyaysatinne haakkidinu xelle

Hayssan dumma dumma asttu issippe shiqi bettossona.ha asatti gaththan ayba oththosonna giiko ubbattikka yiidi payddon issippe gaganaw hachchi qasekka ay oththosonna giiko kushsheppe mecitidayssa.

Haysan xelishen asa nayti issi issi mishati go'etanas haysa misha go'etosona haysi qaseka aybe giko bomba getetes asa nayti uyanaska kushe mec'etanawka heysa go'etosona.

Hayssan nus issi miishshay beetees. Hayssas miishshatetas ay gididaakon ta erikke. Cimmoppe attin xeelishin issi bombba maashinee masatees. hayssi masatesfe attin ayba gididakko ereteenna.

Hayssan qasse hayssi ayfes keehippe xeelishin lo'ees. Hayssa mala misha ha nayti ubba xeellana koshshes. Hayssi xeellishinka keehippe lo'iza biddi xeelidakko.

Hayssen qasseka dumma dummasati izo ti aybas hayssa haaththa gidisakkon erana dandayo salakhin isattin hayssa issi maata giddao gilidi ayfi sumuseti dakkon tale erikke.

Hayssi haywey phasseyeekko hayssi arbamin caagidon beettiza ilaba arbamin jaappekeyida haathe gidishin ahaathe simsaykka qasse arbamin jiwu ha ggeesse gidishin daro asati hahe

Hayssan issi macase weqqada issi woxe oeten izakka qase ayetha wikku issi macase haaththe duukashe beettas izaafe qasse guye baggara issi addemay bootha mayomaydissi ogera gish ebeettis

hayssi adde ayiba wotibikko issi miisha ucchishe beettii hayssi kaseka aygawucthdikko hayssi bomba bolla biidi issi issi miishata wathiza deggishin haaddea

hayssafe bollan digeyiza misenin iibe ishin aaththe boonoy asatas biigettidaessa juyoy dandawoos hayssika budo ginben wirshe digayssa akiko danda7oos

hayssafey bollon de'izan misilen hepife hishi nam7o asati buro ooththettida oosinthan eqqidi de7oosona hayssafe kayssine koote may7di deees

ha misila bolla nunibeeshi haaththa katamannne gaqadandarsana shiiqida haaththa tubbota beishe dos ha haaththa tubboti laafa kataman issi misagarsen shiiqi uttidayssa beyana dandawosta ha tubbota caana nay shiiqida makinay